Ngamadoda amabili, omunye ukhanya ehlikihla isikhumba sengalo ukulungiselela ukuhlaba lowo ngenathili elomuthi yokuvikela imkhuhlane ethile.

kulegceke elihlezi omama abakhanya behlatshwa ezandleni kulomongikazi ongumama ohlikihla enyameni lapho okumele ahlabe khona ijekiseni

Ngabantu abasemhlanganweni omkhulu. Kulebhakane elitshengisa ukubana umhlangano lowu ubunini, ngomnyaka wuphi kulabantu besilisa labesifazana abanengi abakhanya belalele izinto ezikhulunywa lapho

Ngumongikazi owesifazane, ogqoke impahla zokuvikela. Ukuba angabanjwa ngumkhuhlane. Ezigoqela ilembu elivala amakhala. Ukuvikela umkhuhlane ememetheka ngomoya.

Unkazana oyintombazane Ogezi zandla ngaphansi kwempompi kuphuma manzi ahlanzekileyo .Kule bhavu emnyama ekhongozela manzi lawa ageza ngawo .

Ngomama labo baba lomuntu ongumlungu abanye banquthile abanye bamile ngenyawo bami phambi kwebhakane elebhilidi elesibhedlela.

Impompi ezimbili ezivulekileyo kuphuma amanzi ahlanzekileyo kulomntwana othwele inkomitsho ekhongozele amanzi okunatha ukhanya ejabulile.

Ngudokotela oyelapha umntwana okhanya elimele ekhanda. Kulomama othwele usana olungaphansi kweminyaka emihlanu.

Kulomuntu ohlatshwa esandleni ngenalithi elesigxingi esiyabe silomuthi phakathi besokupuntshuzwa ngeminwe umuthi lowu ubusungena emzimbeni.

Lapha kubonakala impompi engumbala oyisibhakabhaka ephuma amanzi mbijana. Kulensipho yokugeza izandla laphana eceleni. Kulezandla zomntwana ezingaphansi ezigezwayo.

Kusesikotsho lapha kulabantwanyana abamileyo abalinde ukungcwalisa izigubhu zabo ngamanzi awokunatha lokupheka

Kulendawo eyakhiwe kuhle ngesamende elempompi ezimbili okutholakala khona amanzi ahlanzekileyo kulomama otshengisa laba abanye ababili ukuthi kusebenza njani.

Ngumama othwele umtanakhe ohlolwa ngumongikaza esibhedlela, kukhanya ebobotheka kutsho ngumuntu olomusa.

Kubonakala umntwana omncani oyinkazana ongaphansi komnyaka ohlatshwa esandleni ngudokotela mhlawumbe ukuvikela umkhuhlane ohlasela abantwanyana abancane.

Ibhakane lendawo lapha okusizwa khona abantu abahlaselwe ngumkhuhlane wenqondo. Kutshengisa ukubana kulethemba njalo bayakwanisa ukuthola usizo abaludingayo.

Ngomongikazi abasemsebenzini esibhedlela. Oyedwa usemtshineni ukhangele isigulani. Bagqoke impahla ezifananayo ezingumbala oluhlaza.

Yindawo esetshenziswa ukuhlola okuyabe kusegazini lemchemeni wabantu ukuze kutholakala ukuthi bahlaselwe yini emzimbeni yabo.

Kusesibhedlela lapho okululamela khona izigulane, kubonakala imibheda emibili lelembu eligaxwe phezulu elovikela ukuthi umuntu elunywe yiminyane.

Ngumtshina owokubona izinanakazana ezincinyane kakhulu ezingakhanyiyo nxa ukhangele ngamehlo kuphela okwenza zikhanye zinkulu .

Kulendoda ekhanya ifuqa isixhingi esiyabe silomoya osiza abantu abangasakwanisi ukuphefumula bodwa ezibhedlela.

Ngomama ababili abahlezi ezihlalweni ezibutofotofo oyedwa uthwele igwaliba losiba lokubhala kukhanya ufundisa lo omunye.

Yisakhiwo esihle esihlanzekileyo esikhanya singela ngcekeza. Kulabantu abalutshwane abasewindini abame bengumfolo belinde ukungeniswa.

Libhakane elitshengisela ukuthi leyi yindawo okufundelwa izifundo eziphezulu ezokuqeqetsha kweze sibhedlela lempilakahle.

Ibhakane elingaphandle kwesakhiwo elitshengisa ukubana uhamba amabanga amangaki ukuze ufike emnyango waleso sakhiwo.

Umongikazi lodokotela abahlola isigulane bakhangela esifubeni sakhe ngomtshina ukuze babone ukuthi uhlutshwa yini, uphethwe yini bemelaphe.

Ngomongikazi abesilisa abathathu abagqoke impahla zokuzivikela emagcikwaneni ezivala izandla lezigqoko abazigqolileyo

Kulabobaba abathathu omunye ogqoke ibhatshi elimhlophe kukhanya ngumongikazi othengisa imithi yesintu ebekwe phezu kwetafula eminye iphakathi kwamagabha ayimbala etshiyatshiyeneyo.

kumfanekiso lo kubonakala isixwayiso sesibhedlela esikhulu se Rwanda kubhalwe ngokuvikela ukumemetheka kwemikhuhlane kubhalwe ngesilungu ikakhulu akuchazwanga ukubana umfanekiso lo injongo yawo ngeyani

Yizigxingi okuxhunywa kizo inariti, ezihotsha umuthi emambodleleni , besokuhlatshwa emzimbeni yabantu ukusiza ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo.

Kutshengisela isibhakabhaka esesibhedlela esibhalwe ngombala otshiyeneyo. Kulombala omhlophe , oluhlazo njalo oyisibhakabhaka.

Yindawo okugcinelwa khona imithi eminengi eyehlukahlukeneyo edingakala ekwelapheni abantu abayabe bengaphathekanga kuhle emzimbeni bebulawa yizifo ezitshiyeneyo.

Kubonakala kuthontiselwa amanzi angumbala okhangeleka angathi ngowomchemo phakathi kwamambodlela alezivalo eziluhlaza ukubana kuhanjiswe kwabaqeqetshi abahlolisisa ukubana kulani phakathi kwamanzi lawa.

Igwaliba elilotshwe imvumo okumele iphiwe izigulane. Okumele ilandelwe, ihlonitshwe njalo iqakathekiswe ukubana abantu abangezwa kuhle bengahlukunyezwa.

Yindawo lapha okugcinwa khona abantu abafileyo. Baphumela khonapho sebesiyangcwatshwa, kulemota lapha elebhokisi lesidumbu lomuntu ofaka amaluba phezu kwalelobhokisi sokulungiselelwa kuhanjwa emangcwabeni.

Izigulane ezihlezi emabhentshini phandle kwesibhedlela esizothola usizo ngempilakahle, abanye bathwele abantwana kukhanya inengi labo kungabantu besifazana.

Omama abahlezi ebhentshini bangumfolo abambalwa bame ngezinyawo bamelele ukuncedwa ngomongikazi labodokotela esibhedlela.

Kubonakala isakhiwo esakhiwe ngamatshe abomvu. Kukhanya kusesibhedlela kubhalwe ngolimi engingaluzwisisiyo lapha. Kulesihlalo esingumbala womhlabathi.

Kulabantu abakhanya bengumfolo abaphuma esibhedlela. Kulabomama ababili abahamba bonke. Omunye uthwele umakhalekhukhwini, omunye uthwele ibhakede e.

Isibhedlela esikhulu esilezakhiwo ezimbili ezifananayo ezifulelwe ngamazenge angumbala oyisibhakabhaka kulesango lensimbi olumnyama lolumhlophe.

Yindawo okulungiswa khona izinto zokusiza abantu abaqanyukelwe zinyawo ukuze basizakale labo bekwanise ukuhamba bafanane labanye

Umfanekiso lowu kubonakala indawo eyisi bhedlela ekhanya iyisakhiwo esihle, esihlanzekileyo kulotshani obuluhlaza obuqunyiweyo bababufitshane, kulesihlahla esikhulu esiqunywe saba ngumbala omuhle, indawo yakhona ikhanya ithakazeleleka inhle..

Kubonakala indawo okuthiwa kusemtholampilo okuhamba khona abantu abagulayo besiyadinga usizo ngezifo ezinengi ezibahlaselayo bafike bephiwe imithi ebancedisayo ukubana besile belulame bengabantu abaphilileyo abaqinileyo abayimqimane.

Yindawo okugcinwa khona njalo okuthengiswa okutholakala imithi eyokwelapha izifo ezahlukehlukeneyo emzimbeni yabantu.

Ngumongikazi othwele izinto ebhavini lensimbi. Uthwele lenalithi ufuna ukuhlaba umuntu ongumama ohleziyo phansi engalweni.

Ngamagabha ahlukahlukeneyo awemhlobo etshiyeneyo elemithi yokwelapha Izifo ezihlukeneyo amanengi afakwe phezulu laphezulu kwamanye.

kubonakala umfanekiso wengaphakathi yomuntu otshengisela umntwana ongakazalwa osesiswini sikanina

Udokotela olungiselela ukuhlaba umuntu owesilisa emunweni ukubana kukhutshwe igazi lihlolwe umkhuhlane ongabe ukuye

Imitshina eyehlukahlukeneyo esetshenziswa esibhedlela ukubona ukuthi umuntu ogulayo ubulawa yini ukuze asizakale ayelulame.

Ligwaliba elifanekiswe isixwayiso esomkhuhlane othizeni kubhaliwe ukubana umkhuhlane lowu ubonakal ngesizatho bani emzimbeni.

Omongikazi abagqoke amabhatshi amhlophe bahlola izigulane ezandleni ngomtshina okhangela ukubana igazi ligijima ngendlela eqondileyo hatshi ngendlela ebangela imikhuhlane eminengi.

Yindawo okugcinelwa khona imitshina etshiyetshiyeneyo esetshenziswa esibhedlela. Kulomtshina omunye obukeka ufananiswe lomabonakude

Ngumtshina owesibhedlela osetshenziswa ukuhlola okuphakathi kwenyama, legazi, lomchemo okuyabe kukhitshwe emuntwini ongezwa kahle ukubana kubonakale ukuthi ugulani ebeseyathola usizo.

liphapha elisetshenziswa ukuloba okutholakala ungahlolwa isimo segazi lomuntu ezibhedlela

Yindawo okulemitshina embalwa esetshenziswa esibhedlela ukuhlola imikhuhlane ehluka hlukeneyo kulamafasiteli avaliweyo lamaphetshana ananyathiselwe emdulwini.

Isigxhingi esensimbi lapho okulahlelwa khona izibi kulephetshana elilesixwayiso elitshengisa ukubana kulahlelwa izibi ezingamemethekisi umkhuhlane.

Umfanekiso lowu kubonaka imitshina emkhulu eyesibhedlela esetshenziswa ukuhlola izifo ezitshiyeneyo ezingabe zingezegazi ezingabe zingezomchemo ukuthi kutholakale ukuthi umuntu ogulayo ubulawa kuyini ukhathazwa yini emzimbeni wakhe imitshina leyi isetshenziswa ngabantu abafundeleyo.

Kubonakala amadoda amabili lomfazi oyedwa endaweni engani yisibhedlela lapho okugcinwa khona abantwana abasanda kubelethwa.

Omama ababili abasesibhedlela ezandleni baxhunywe amanalithi okuthela umuthi. Bakhanya bethwele abantwana abancane abangathi basanda ukubelethwa

Ngomongikazi ababili, owesilisa lowesifazane abagqoke impahla zokuzivikela ekuthatheni lekumemethekiseni imikhuhlane. Basendaweni esesibhedlela.

Kulomama olele embhedeni lomunye ome phambili okhanya ebobotheka othwele usana olusanda kuzalwa okukhanya bebezovakatshele lo obekhulelwe osebelethile.

Umfanekiso lowu kukhanya omama labobaba abahlezi abagezekileyo abasendaweni engathi yisibhedlela abane bamile ngezinyawo bakhanya befundisa laba abanye abahlezi phansi abathathu bagqoke izinto zokuvikela imkhuhlane ememetheka ngomoya ezivalela ubuso.

Zinsimbi ezisetshenziswa ukufaka phakathi komzimba womuntu zibambanise amathambo ayabeqamukile, ziyimbala etshiyeneyo okunye kuyi-cazimula kakhulu okwegolide okunye kucazimula okwesiliva

Ngumtshina osetshenziswa ngodokotela bamazinyo ukuqamula ubusuhotsha ukhiphe izinyo elibolileyo emlonyeni womuntu ensinini zomuntu.

Umtshina osetshenziswa ukwelapha amazinyo abolileyo, aqamukileyo lokuwahlanza ebemhlophe usetshenziswa ezibhedlela.

Ngamanalithi asetshenziswa ukuhlonywa emsipheni yegazi emzimbeni ukubana kubelula ukungenisa umuthi phakathi komzimba kumbe ukukhipha igazi emzimbeni liyehlolwa.

Imitshina esebenza ngegetsi etholakala ezibhedlela, esizayo ukubonakalisa ukuthi abantu begulani, njalo bancediseka njani ukwelatshwa.

Ngumtshina otholakala esibhedlela ohlolayo ukubona ukubana inhliziyo yomuntu itshaya okungakanani okuyikho okulungele umzimba.

Yimitshina emibili esentshenziswa ezibhedlela owodwa ulesimo esingathi ngesika mabona kude omunye ulophondo olude

Amagabha okulahlela idoti ayimhlobo etshiyeneyo angumbala ofananayo. Kubhaliwe ngaphandle kwawo ukubana kumele kufakwe ingcekeza enjani ukuvikela ukumemetheka kwemikhuhlane.

Kutshengisela udokotela osesibhedlela obambe igabha elilomuthi lezintambontambo ezingena egabheni ukuze kuyelaphe umkhuhlane umuntu.

yisihlalo letebuli yesigodo okusetshnziswa ezikolo ezifundisa abantwana abancinyane abangaphansi kweminyaka elitshumi

Umtshina usetshenziswa ukugezisa igazi ebantwini ababulawa ngumkhuhlane wesibindi usetshenziswa ezibhedlela.

Ngumtshina osetshenziswa ezibhedlela osebenzisa amagetsi ngowokuhlola ingaphakathi yomuntu ukubana kubonakale ukuthi imsipha lamathambo kumele ngendlela okufanele kube ngayo.

Yizinto ezisetshenziswa ngudokotela oyelapha amazinyo. Kulesitulo lapho umuntu ahlala khona akhamise umlomo, besekuxhunywa into ekhangela ukuba amazinyo emlonyeni anjani.

Leyi yimtshina esetshenziswa ukuhlola amazinyo. Isetshenziswa ngudokotela owaqeqetshayo ekulapheni lekulungiseni inkinga eziphathelane lamazinyo.

Indawo eyakhiweyo ngamaphepha yilapha okuyelatshwa khona abantu abangezwa kahle kulendizamtshina yokuthwala izigulane izibise ubusuyelatshwa

Umtshina wesibhedlela osebenzisa ugetsi. Ufanana lomabonakude. Yikho lapha okugcinwa khona imfihlo zezigulane. Lakho konke okuphathelane lezigulane okwesibhedlela.

Umtshina owokuhlola isisindo sezinto eziyabe zifakwe phezulu. Kulamanombolo aphumayo kungafakwa into phezulu.

yisigxingi esisetshenziswa ukuhotsha lokukhafula amanzi kubhaliwe inani lamanzi ngamabala atshiyeneyo kulamanombolo amanengi

yinsimbi esetshenziswa ukugeza amazinyo ehlanzeke lokubhokoza izikhala phakathi kwawo kuhlolwe okuphakathi kwawo ukuthi abolile yini

Ngamambodlela asetshenziswa ukugcinela igazi eliyabe likhitshwe emzimbeni yabantu ukubana liyehlolwa. Kulemtshina yangakhona esetshenziswa ukubona into ezincinyane eziphakathi kwegazi. Ukuzabantu belatshwe.

Ngamagabha okulahlela izibi ayimihlobohlobo etshiyeneyo etshengisa ukubana ngalinye ngalinye ulahlela izibi ezilobungozi obungakanani emhlabathini lebantwini.

Yizigelo eziyimhlobo ehlukahlukeneyo, ezisetshenziswa esibhedlela ukuquma okungamalenjana kokuthadela lapho okulesilonda khona lokuligabhanyana okwezenge okusetshenziswa ukufaka amalembu okuthoba izilonda.

Ngumuthi ophucukileyo owesikhiwa osegabheni elihlabusayo emehlweni uyavula isivalo uwupuntshuzele esandleni ubusugcoba lapho okulesilonda khona esikhumbeni somzimba

Kubonakala ibhokisi lezinto ezigqokwa ezadleni labantu abasebenza esibhedlela okuba bevikeleke ekubambeni idoti lekuthatheni imkhuhlane kubantu ayelatshwayo lakundawo yonke nje jikelele.

Ngumuthi ophucukileyo owensuku zanamuhlanje, osetshenziswa ukwelapha amehlo lendlebe ngokuwu thontisela phakathi.

Imbodlela yomuthi edwetshiweyo ebhalwe ukuthi yelapha umkhuhlane owokukhwehlela lowesifuba.

Kubonakala amanzi alesawudo axhunywa emzimbeni yabantu kulentambo ingumlindi esusa amanzi lawa iwangenisa emzimbeni yabantu ezibhedlela abantu abagulayo abalokuwoma emzimbeni abangakwanisi ukudla okubanika amandla.

Amambodlela awomuthi amane afananayo alezivalo ezingumbala wesibhakabhaka ofanekiswe amaphapho awomuntu ngumuthi wokukhwehlela lomphini.

Ngumuthi obhalwe ukubana ungabekwa duze lalapha okufikela khona abantwana ngowokusiza nxa umuntu elunywe kumbe ehlatshwe yizinanakaza kwasokumphazamisa isikhumba somzimba

Lapha kubonakala umuthi owelapha izifo ezijayele ukubangelwa yizihlahla lotshani lamazambane, ubhalwe ngamabala awesilungu ukuthi kulamaphilisi amangaki phakathi lokuthi usebenza njani.

Kubonakala amaphakethi amathathu awemithi esilungu eyimbala ehlabusayo emehlweni. Kubhalwe ngesilungu kuchasiswa ukuthi isebenza njani emzimbeni, inathwa isikhathi esingakanani

Libhokisi elomuthi onathwayo osetshenziswa ukwelapha izifo ezithize emzimbeni.

Imbodlela yomuthi wesimanje manje epuntshuzwayo edalwe yaba ngathi yimpompi lapho okufithizelwa khona besokuyaphuma okuphakathi kwaleyo mbodlela.

Ngamagabha omuthi amabalwa asemambodleleni apuntshuzwayo abhalwe ngesilungu okwelapha izinto ezehlukeneyo.

ngumuthi osetshenziswa ngabantu besilisa ukuvusa imizwa kulabo abalohlupho lokwehluleka ukuyenza kuhle okwamacansini

Ngumuthi osetshenziswa ukusiza abantu abalomkhuhlane wokulunywa, ukuhitshwa emphinjeni, ukuvaleka amehlo.

Libhokisi lomuthi kulotshwe inani eliphakathi kwalelo bhokisi lokuthi ngumuthi wokwelapha izifo bani.

Ngumuthi esogabheni elincinyane elifitshane osetshenziswa ukuthontisela phakathi kwamehlo abuhlungu ubhalwe ngamabala ayisibhakabhaka.

Ligabha lomuthi owensuku zanamuhla obhaliweyo ngaphandle ukubana uyisisindo esingakanani njalo uyelaphani kufanekiswe ukubana ngumuthi wamehlo lendlebe.

Yimithi eminengi eyimihlobohlobo etshiyeneyo ephakathi kwamaphepha apuntshuzwayo asedabuka ephume ephoselwa emlonyeni enathwe ibisisiza phakathi komzimba

Ngamambodlela awomuthi owokwelapha umkhuhlane wokukhwehlela lo phepha amanye afanekiswe inyosi ngaphandle .

Ngumuthi osizayo ukuvimba umuntu obulawa ngumkhuhlane wokuhuda ungawanatha lamaphilisi kuyavala ukube umuntu ebelokhe egijimela esambuzini okungapheliyo.

Kumfanekiso lowu kubonakala umuthi wokwelapha isisu ebantwaneni abangaphansi komnyaka ,igabha lomuthi lingumbala oluhlaza lolithanga ,ngowokwelapha abantwana abancane aso muthi wabantu badala lowu.

Kubonakala umuthi osegabheni elifitshane. Elithi lingawela phansi life. Kubhalwe ngesihlobo seSikhiwa. Umuthi lowu usetshenziswa ukuyelapha izifo ezihlukahlukeneyo emzimbeni. Uqakathekile kakhulu empilweni kahle, yomuntu.

Kubonakala umuthi wesi manjemanje Osetshenziswa ezibhedlela ukwelapha imkhuhlane ehlukahlukeneyo imithi yangkhona mithathu isemambodleleni angumdaka abhaliwe ngesilungu akulangcazelo yokuthi kunathwa sikhathi bani imithi yangkhona ngengamanzi

Umfanekiso lowu okubonakala igabha lomuthi wokuyelapha iznhlungu eziyenzakala emathanjeni igabha leli liLesivalo esibomvu Lona lingumbala omhlophe obhalwe ngamabala yesilungu lichaza ukuthi umuthi wangkhona usebenzani unathwa kangaki ngelanga

Iganga elilotshani obuqunywe bababufitshane kulinyiwe umumbu kulezihlahla ezinde eceleni kulendlela okucentwe khona okuhamba abantu lezimota.

Kumfanekiso lowu kukhanya omama labobaba ,amajaha lezintombi abanengi .Abahlezi beyisigombolozi endaweni elotshani obuqunywe baba bufitshani .

ngabantwanyana abahlezi phandle kwesakhiwo kulobaba ogqoke impahla zomsebenzi uthwele into yokukhulumela kiyo ufundisa abantwana laba abahlezi phansi

Yindawo esetshenziswa ukuhlinza lokuhlolwa lokwelatshwa izigulane, yikho lapho eziqhaqhwa khona inyama yomzimba besokulungiswa okuyabe konakele phakathi komzimba ebe esethungwa umuntu.

Kusemakhaya kulendlu yomdaka kulabantwana lomama wabo abakhanya bebobothekile. Bathwele inkukhu ezingumhlobo ofananayo.

Lugwalo oluphambili olubona ngempilakahle yabantwana abancinyane abasakhulayo olwalotshwa ngabantu be open access.

Ngomama ababili, oyedwa ulomntwana omncinyane omunyayo, uncediswa ngumongikazi ukumtshengisa ukubana ancelise njani ingane yakhe

Ngomama ababili abakhulileyo abadlala labantwanyana abancane kulamankomitsho ayimbala bala ehlukeneyo agadanisiweyo abantwana bakhanya betshaya izandla bekholisa.

Kubonakala umntwana osanda ukuzalwa ongakaqunywa lenkaba kukhanya kulomkhuhlane thizeni awugulayo kuqhunywaqhunywe imitshina eminengi ezandleni akagqokanga lezigqoko usembhedeni wesibhedlela ukhanya uphiwa usizo olukhulu

Ngabantwana abancane. Abadlala emjingweni. Olungiswe ngeplanka lentambo. Bakhanya bejabule kakhulu.

Kumfanekiso lowu kubonakala abantu abanengi abalohambo bakhanya bediniwe bedidekile ,kulogogo ohlezi phansi lomzukulu okhanya angani usediniwe kugcwele izikhwama phansi labantu abame madlodlongwane ,kubonakala ubaba ogqoke Isigqoko sombala olithanga.

Kubonakala umama ogqoke ibhatshi elilo mbala omhlophe othwele ijekiseni ojuja umntwana omncane okhanya elenwele ezimfitshane ezincane ezimnyama othwele ngunina ogqoke isigqoko sombala oyisibhakabhaka leqhiye eyembala oluhlaza kuletafula enkulu phambi kwabo.

Abantu abathathu abathwele umuntu ongazwa kahle, baqeqetsha esifundweni sokuqala esokusiza ukunika umuntu usizo lokuqala bengalimala.

Abantu abangabodokotela abagqoke impahla yokuzivikela kuhlolwa umkhuhlane kukhangelwe umabona kude otshengisa ukuthi kulani phakathi kwembodlela abayabe behlola khona.

Abantu ababili abakhanya bengakwanisi ukuhamba, bahlezi enqoleni ezilamavili ezibasizayo ukuhambahamba, bebhodabhode. Indawo yakhona inhle, ilezihlahla eziluhlaza.

Kubonakala inyawo zomuntu lodokotela omileyo okanyabeselula inyawo ngezandla zombili mhlawumbe umunt lo unyelile

Umuntu owesilisa okhula khulileyo oncedisa umntwana oyintombazana ukugada ontshelelezani ukusebenzisa nxa befuna ukuya eskolo

Udokotela owaqeqetsha ezifundweni zokwelapha imikhuhlane yendlebe ubonakala ethwele umtshina osetshenziswa ukuhlola abantu abangezwa kuhle endlebeni .

Umfanekiso lowu kubonakala abantu abakhanya besebenza esibhedlela. Kulabantu abayisithupha, obaba ababili abagqoke amabhatshi amhlophe labomama abane oyedwa ugqoke izigqoko ezingumbala oluhlaza, omunye ugqoke isigqoko sombala oyisibhakabhaka

Imfanekiso lo kubonakala izandla zomuntu wesifazana ezinhle ezilenzipho ezimnyama ezifaka umtshina endlebeni yomuntu oyindoda osetshenziswa ngabantu abangezwa kuhle endlebeni ukuba nxa abantu bekhuluma labo bezwe kahle izinto eziyabe zikhulunywa.

Yindawo okubekwe khona imithi, ethengiswayo esemambodleleni ayimbala eyehlukahlukeneyo ngeyokwelapha abantu abangaphathekanga kahle.

Ngamabhoksi awemithi, abekwe kuhle endaweni ehlanzekileyo. Abhaliwe amabizo ngaphandle, kwacasiswa ukubana ayelaphani, njalo asebenza njani, njalo kunathwa angakanani ngeskhathi.

Yindawo okugcinelwa khona imithi ehluka hlukeneyo eyelapha izifo ezitshiyeneyo yikho lapha abantu ababuya bezothenga khona imithi yokuzelapha.

Yisibhedlela esincinyane esiyakhiwe kubi okwelatshwa khona abantu abagulayo ukuze bathole uncedo masinyane indawo leyi ayikhanyi abantu kubhalwe ngamabala amnyama.

Kubonakala indlu ende elamafasitela amahle isigodo eside esilentambo ezinengi zamagetsi njalo lemota emhlophe.

Yisakhiwo lapho okuthengiswa khona imithi eyokwelapha imikhuhlane ehlukeneyo edingakala ebantwini abayabe bengaphathekanga kuhle emzimbeni yabo

Ngamabhokisi awemithi ehluka hlukeneyo eyokwelapha izifo ezitshiyeneyo emzimbeni kufanekiswe ngaphandle kwawo inani lomuthi lesikhathi okumele unathe ngaso.

Yindawo okufakwa khona imithi eyimhlobo ehlukahlukeneyo ibesegcekeni ikhanye ukwenzela ukubana oyabe efuna ukuzothenga awubone masinyane.

Ingaphansi yamabhokisi omuthi ayabe ebhaliwe ukuthi phakathi kulenani elingakanani njalo lokuthi anathwa isikhathi esingakanani. Njalo anathelwa umkhuhlane bani.

Ngibona imithi yesibhedlela eyehlukeneyo. Esetshenziswa ngabongikazi ukwelapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo emzimbeni. Ibhalwe ngesilungu. lsemaphakethini amnyama, laluhlaza lalithanga. Asetshenziswa ngabantu abalolwazi, lobucwebetshi obuphezulu. Kawaphongusetshenziswa iloba ngubani.

Ngabantu besilisa labesifazane abalungisela ukugijima ukusiza ukunyakazisa umzimba lokuthi imsipha emzimbeni ithambe ingawomi

Yisakhiwo sesibhedlela esikhanya sivulwa kulabantu abame phambi kwabanye bebafundiswa kumbe bebayamukela kulelo bhilidi.

Liphetshana eliyisibhakane elilotshwe izinto ezithize okuxwayisa abantu ngokuyabe kusenzakala endaweni ethile.

Libhakane lesibhedlela elitshengisa izindlu lokuthi zangaphi lapha abantu abangahamba khona beyethola usizo mayelana lalokhu abayabe bekulandile esibhedlela.

ngomama labo baba abagqoke kahle basemkhankasweni wezinto eziphathelane lezempilakahle yabantu lokwelulama kwabantu esibhedlela

Kulabantu abanengi abesilisa labesifazane abathwele iphepha elikhulu elilotshiweyo amabala ahlukeneyo. Bahamba esitaladeni ngomkhankaso.

Ngabantu abasemkhankasweni abanengi omama labo baba kulababili omama abame phambili abagqoke izembatho ezifananayo kukhanya kuyibo abakhokheli balomkhankaso.

Kumfanekiso lowu kubonakala umama okhulakhulileyo ehlolwa ngudokotela ogqoke ibhatshi elimhlophe oyindoda bahlezi bebabili. Udokotela umile ngezinyawo. Umama uhlezi phansi bavalwe lilembu eligaxwe ensimbini ezimhlophe elilombala oluhlaza.

Izandla ezabantu abahlezi beyisgombolozi ezithwele amaphakethi nyana asemalenjini acazimulayo okuvikela abantu asebengene esikhathini.

Abantu amabili, oyedwa uyilabana abantu ababizwa kuthwe zinkotshane uhamba lomunye oyinkazana bakhanya bayazikholisela bathabile.

Ngudokotela wesifazana ofundisa amantombazana asethombile ngezitho zabo ukubana zisebenza njani lokumele bakulindele emzimbeni yabo

Kubonakala abantu abahlezi beyisgombolozi bebanengi. Abambalwa bahlezi phezu kwelembi eliyimhlobo hlobo eyehlukeneyo .Kukhanya kuyafundiswana.

ngomngikazi okhanya encedisa umama ongezwa kuhle esibhedlela bonke bobabili bafake amalembu avala amakhala lomlomo okuvikela amagcikwane

Umfanekiso lowu kubonakala omama abathathu abamileyo omunye uthwele impahla eyabantu abangabesifazane kulephakethi eliluhlaza phezu kwetafula kukhanya kuyindawo yasesibhedlela esetshenziswa ukufundisa omama ngemikhuhlane ehlasela abantu besifazana.

Imithi esetshenziswa ngabantu abathanda imidlalo yokugijima, eyenza imisipha yomzimba ingabibuhlungu njalo ibebuthakathaka ingawomi.

ngumuntu owesilisa onatha amanzi aphakathi kwembodlela ekhanyiselayo eyenziwe ngabantu nje kuphela

Lapha kubonakala abantu ababili, omunye ulele uphakamise idolo elilodwa phezulu. Elinye lilaliswe phansi phezu kwelembu elimhlophe. Kuthwelwe isigaqa samanzi aqandayo, esokuthoba unyawo olubuhlungu. Omunye dokotela ugqoke impahla emnyama.

Lapha kubonakala umuntu wesilisa ubuso bakhe abukhanyi ugqoke isigqoko esingumbala oluhlaza uthwele ibhola elilembala embili omunye ngumbala wesibhakabhaka obhalwe amanombolo athizeni kukhanya ngumuntu ongumqeqetshi kumdlalo wokukhaba ibhola ngenyawo.

Ngabantu beailisa abagqoke imphahla ezisetshenziswa nxa umuntu esenza imidlalo yokwelula izinyama zomzimba lemisiphi ukuze umuntu ahlale ephatheke kahle.

Umfanekiso lo kubokala umuntu owesifazani ogqoke impahla zokugijima lezicathulo ezimhlophe uphakamise izandla zombili ubambe unyawo lwakhe lwenxele esandleni sakhe umtshina otshengisa ukut usegijime isikhat esingakanani

Kubonakala impahla yokuvikela izandla ukubana zingalimali kuvalwe iminwe emibili kuphela eminye iminwe iphandle ngokokubamba indawo eziqinileyo ukwenzela ukuthi umuntu engahluzuki kumbe alimale azisike

Umtshina owensuku zanamhla ophucukileyo osetshenziswa ezibhedlela. Umfitshane ukwana esandleni esisodwa. Ulentambo yegetsi exhunywe kuwo.

Ngumtshina owoku sikana olama viri owokuhudula phansi ulento engathi ngumabonakude lapho okuphumisa khona izinto eziyabe zitholakale unga sikana phakathi komzimba.

Kubonakala izinto ezahlukehlakuneyo ezisetshenziswa ngabodokotela kulemsimbi ekubalela imithi kulezigero kuleqhamu ezincane kulento ekhanya endlebebeni esetshenziswa ukulalela ukutshaya kwenhliziyo.

Ngomama ababili oyedwa uthwele umabonakude utshengisa lowu omunye ongathi ungugogo kulabantu ababili ngemuva kwabo abahlezi phansi.

Kubonakala umtshina wesimanjemanje oyenza ukubana abantu bekwanise ukukhulumisana bekhatshana lakhatshana bebonana . Umtshina wakhona ufanana lomabonakude.

Kubonakala umtshina olentambo emfitshane ongumbala omhlophe obhalwe ngamabala amancane angakhanyiyo. Akucacanga ukuthi umtshina lowu usetshenziswani mhlawumbe ngumtshina wesibhedlela owokuhlola ukuthi umuntu usezithwele isisu esesilesikhathi esinganani.

Ngumuthi wesintu omilayo enhlabathini. Uphosa ufanane lomumbu. Ungumbala oluhlaza ulamahlamvu acakileyo amade ayimcijo.

Kubonakala isihlahla esincinyane esiluhlaza esimila eceleni komduli wezitina. Ishlahla lesi ngani ngumuthi wesintu.

Ngumuthi wesintu, kulamahlamvu aluhlaza lamaluba amhlophe alezigombolozi ezingumbala welanga

Ngamaluba alamahlamvu aluhlaza wona angumbala akhangeleka kuhle ahlabusayo emehlweni. Ngumuthi wesintu osetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo emzimbeni.

Isihlahla esiluhlaza esilamahlamvu aqatha amfitshane singumuthi wesintu selapha izifo ezihlukahlukeneyo.

Kulempande zesihlahla lamahlamvu aluhlaza lamanzi thwa ngumhluzi ngumuthi wesintu owelapha imkhuhlane emzimbeni.

Ngamahlamvu amancane asegajeni amafitshane, aluhlaza, ngumuthi wesintu osizayo ukwelapha izifo ezithile ezisemzimbeni.

Ngamafutha okugcoba asegabheni elincinyana elifitshane alesivalo esingumbala wesibhakabhaka angumhlobo opuntshuzelwa esandleni

Ngamfutha lokuphuzwayo okwenhlanganiso ethile okokugcoba lokokunatha okugcotshwayo lokhu ngokokwenza iskhumba sobuso sibesihle sibe butshelezi

Ngamafutha awokungcoba iskhumba somzimba ukuthi sihlale sithambile sibe sihle asemagabheni amabili amancane elinye lide elinye liyisigombolazi

Ngamagabha amafitshane awomuthi wokugcoba owelapha izilonda lokwenza isikhumba somzimba sibe butshelezi akhanya ethengiswa.

lisakanyna lomuthi wesintu owonyisiweyo kubhaliwe ngaphandle inani lesisindo somuthi lowo lokuthi uwelaphani emzimbeni usetshenziswa ukwenzani

Kubonakala igabha elincane elifitshana elihle elingumbala wesibhakabhaka libhalwe ngamabala amhlophe ngesilungu. Ngumuthi wokwelapha umkhuhlane wesikhumba somzimba uyawungcoba uwupuntshuzele esandleni.

Kusemasimini kulezilimo ezifananayo ezinenganyana ezingumuthi okwelapha ngokwesintu ezisizayo ezifweni ezithile.

Likhowa elilodwa elimhlophe elikhanya limila endaweni emnyama. Njengomuthi wesintu liyasiza ukwelapha izifo ezithile emzimbeni.

Kubonakala iganga elilokhula izihlahla njalo lamaluba alombalabala otshiyeneyo amahlamvu wezihlahla amanye asebola.

Yisihlahla esilamahlamvu amakhulu aluhlaza lezithelo ezingumbala ofanana lelanga lomunye ofanana lomhlabathi mhlawumbe ngumuthi wokwelapha owesintu.

Lukhula oluluhlaza olumila eceleni komduli sokungaba ngumuthi wesintu osizayo ukwelapha izifo ezithizeni emzimbeni.

Yimithi yesintu ehlanyeliweyo engakavunwa, eyizihlahla eziluhlaza. Kulotshiwe ukubana ukunathwa kumbe kudliwa okungakanani.

Lapha kubonakala izihlahlanyana ezimfitshane ezilamaluba ayimbala ehlukeneyo okulombala obomvu lombala olithanga zona ziluhlaza akucacanga ukuthi kuyelatshwani kubhalwe ngesihlobo engingasizwisisiyo.

Kumfanekiso lowu kubonakala isihlahla esilamahlamvu aluhlaza esibhalwe ngombala ongazwisisekiyo. Akuzange kuchazwe ukuthi sisetshenziswa ukulapha imikhuhlane bani.